abantwana bebanga eliphansi kumele ababalisi babafundise ukubhala la umbalisi uyekele abantwana babhala besebenzisa izandla zabo ukwenzela ukuthi ziqine

Abafundi abebanga eliphansi bagqokile izigqoko zabo zokufunda njalo bahlezi ethebulini yabo ithebubuli yabo kumele ibe ilingana leminyaka yabo ibencane njengaleyi.

Abafunda abafunda imfundo yaphansi. Bahleli phansi. Kuqakathekile ukuthi badle ukudla okwakha umzimba, ngoba bona basakhula. Bayakudinga ukudla okuyakha umzimba.

Abafundi bebanga laphansi bafunda Lula nxa belezingwalo ezeneleyo eklasini ukuze basebenzise ekubaleni kwabo .

Abafundi bebanga laphansi, baphadle kwekilasi yabo, bayadlala. Kuqakathekile ukuthi abantwana baphume phandle bekhe bedlale bebe sebebuyela njalo ekilasini besiyafunda.

ngaphandle kwezikolo zemfundo yaphansi kuyattholakala indawo lapho abantwana abadlala khona kuqakathekile ukuthi abantwana ikakhulu abebanga laphansi bathole isikhathi sokudlala

Abantwana bebanga laphansi balesikhathi sokuphuma phandle bedlale bedle lemphako andubana babuyele njalo ekilasini. Kuqakathekile abantwana baphiwe isikhathi sokudlala.

Izingwalo zabafundi ,abafunda kubanga lesithathu . Kuqakathekile ukuthi abafundi babelezingwalo ezeneleyo ,emaklasini abo.

Umbalisi ofundisa abafundi bemfundo ephansi. Uyafundisa abafundi ukusebenzisa icomputer yabantwana, lokuthi isetshenziswa njani.

Indlu yokufundela la okufundela khona abafundi bebanga lephansi. Yindlu la abafunda khona izifundo zesayensi, siyabona ukuthi kuhlanzekile .Njalo kulezithulo ezisetshenziswa ngabafundi ukuhlala.

Abafundi abebanga eliphansi basekilasini yabo bayabhala emabhukwini . Ngemuva ekilasini yabo kulomduli omnyama umbalisi asebenzisa wona ukubabhalela.

Itafula elamabhuku ambalwa njalo kulembodlela ekhanya ilomuthi wokugeza izandla letafula kambalisi ofundisa ibanga eliphansi.

Yisikolo sabafundi bebanga laphansi. Kulengadi ehlanyelwe imibhida. Imibhida iyanceda abantwana nxa bephekelwa.

Abafundi abebanga laphansi baphandle kwamakilasi abo kuqakathekile ukuthi abafundi baphume phandle beke bedlale andubana bazabuyela njalo ekilasini bafunde.

Isikolo esifunda abafundi bebanga eliphansi, simele sihlale sihlanzekile, njalo phandle, kumele kube lendawo, lapho abafundi, abadlalela khona.

Abafundi bebanga eliphansi kuqakathekile ukuthi bafundiswe ukubala , lokhu kunganceda nxa bengabambi lezingwalo abangabehlala belazo ukwenzela ukuthi bathande ukubala

Yindlu yabantwana abafunda ibanga eliphansi .Kulamabhentshi phakathi kwale ikilasi lomduli owokubhalela lapha umbalisi abhala khona.

Abantwana abafunda ibanga lephansi ,bayadingakala ukuthi nxa besesikolo bephiwe ukudla okwakha umzimba .Ukwenzela ukuthi bakhule beqinile njalo bevikelekele emikhuhlane eminengi nengi.

Ibhakane elika Micky Mouse lidwetshwe kuhle. Ngaphansi kwalo kulotshani obuluhlaza tshoko obukhanya bugcinwa kuhle.

Kuqakathekile lakho ukuthi abafundi bemfundo ephansi bafunde izifundo ezekhompuyutha ukwenzela ukuthi bengalahleki bebekwazi ukudinga okunye kukhompuyutha.

Endlini yokufundela yabantwana bezinga eliphansi kulamabhentshi abawasebenzisa ukuhlala bebhalele phezu kwamathebuli njalo kulomduli okuthi umbalisi uyabhalela

Abafundi abafunda ibanga laphansi, kulesikhathi sokuthi bayaphuma phandle bedlale okwesikhathi esifatshane andubana bazabuyela njalo beyefunda.

Abafundi ,abafunda infundo yaphezulu ,bagqoke ama yunifomu. Bayancedisana ukudweba umzila phezu komduli ,abanye njalo bamile.

Abafundi abafunda ebangeni eliphezulu bayafunda befundela endaweni ezokusebenza. Lapha siyabona indawo leyi igcwele imtshina yokuthi abasebenzise njalo befunda.

Abafundi abafunda izifundo zephezulu, bafunda befunda besebenzisa imitshina yalokhu abakufundelayo laba sibabona abafundi abafundela ukuthunga bekhanya bethunga.

Abemfundo yaphezulu abafunda izifundo zeScience bayafunda endlini zokufundela lapha okulemitshina khona ebancedisa ukuthi bafunde izifundo zabo.

Ikilasi yabafundi abafunda imfundo ephezulu .Ilezitulo ezilembala ehlukeneyo. Ikilasi le inhle, ihlanzekile ilomduli omnyama.

abafundi abafundela ukuba ngodokotela lomongikazi bafunda besebenzisa imtshina abazayi sebenzisa nxa sebengo dokotela ukwenzela ukuthi baphumelele kuhle ezifundweni zabo.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu asebefundela imisebenzi etshiyeneyo bafunda besebenzisa imtshina befunda lokuthi imtshina le isebenzani.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu abanye sebefundela imisebenzi yokusebenza ekuthengiseni amaphilisi kumele ebe lolwazi lokwazi amaphilisi.

Abemfundo yaphezulu bafunda besenzisa imitshina yokuthi benelise ukuzisebenza nxa sebeqedile isikolo siyabona ubaba usebenza ngomtshina.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu. Abagqoke amahovolosi alombala oyisibhakabhaka. Bafunda besendlini lapho okulemtshina khona. Le abazayisebenzisa sebeqedile isikolo.

Abafundi asebefundela imisebenzi ephezulu sebefunda besenza khonokho abazabe sebekwenza nxa sebe sebenza, ukwenzela ukuthi bajayele imisebenzi abazayenza nxa sebe sebenza.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu abasekilani yabo bagqoke amaunifomu basebenzisa amakhompuyutha ukufunda izifundo zabo.

Ngabafundi abanda imfundo ephezulu .Kukhanya bafunda base mine .Lapha okugejwa khona .Ukuthi abafundi laba bafundela khona ezoku gejwa .

Abezempilakahle bavakatshele esikolo sabantwana bemfundo ephezulu, kuqakathekile ukuthi babafundise ngokuziphatha kuhle, lokubafundisa lemikhuhlane yakulezi nsuku engabathola.

Esikolo la okufunda khona abafundi bemfundo yaphezulu kuhlala kuhlanzekile njalo abantwana bayake bephume phandle betshaywe ngumoya andubana bazabuyela njalo eklasini beyefunda

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu, kuqakathekile ukuthi labo bathole isikhathi esokutshaywa ngumoya bephandle, besidla kumbe bezixoxela labanye abafundi.

Abafundi abafunda imfundo ephezulu kuqakathekile labo ukuthi baphiwe ukudla okwakha umzimba lokho okungayenza ukuthi bafunde kuhle kakhulu. Lapha siyabona amanditshi agcwele ukudla okukhanya kuyakha umzimba.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu, bafundela emakilasini. Amakilasi lawa ayabe elemiduli, imduli emnyama oku ababhala khona ababalisi ababhala khona lokho okumele bakufunde.

Imfundo yebanga eliphezulu, abafundi bayabhala imhloliso kumbe amabhuku abo, umbalisi wabo ebesesiya maka leyi imsebenzi eyabe ibhalwe ngabafundi.

Phandle kwesikolo kuqakathekile ukuthi kufakwe ibhakane elitshengisa ukuthi sesisesikolo lesi njalo legedi elitshengisa ukuthi yiso isikolo ukwenzela ukuthi kubelula kumuntu osidingayo.

Isikolo sabafundi abafunda imfundo yaphezulu. Siyabona silamafasitela amakhulu njalo sihle, siyabona kulesifundi esime ngaphandle kwekilasi.

Abafundi bemfundo yaphezulu, kuqakathekile labo ukuthi begcine iskolo sabo sihlanzekile, bephanane imisebenzi abanye behambe beyelungisa amaluba, abanye bephakathi, abanye njalo bephandle kwekilasi.

Isikolo esifunda khona abantwana abafunda imfundo yaphezulu siyabona kulamafasitela amakhulu kulemota njalo isikolo sikhanya sihlanzekile

Esikolo la okufunda khona abantwana bemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo ba...Kuqakathekile njalo ukuthi abezempilakahle bazise abafundi ngoku...ngokuqakatheka kokunatha amanzi ahlanzekileyo.

Abafundi abafunda ibanga laphezulu bahlezi ekilasini yabo bagqoke amayunifomu. Ikilasi yabo ikhanya ihlanzekile kakhulu.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu basekilasini yabo yokufundela kulombalisi omileyo lesinye isifundi esimileyo.

abafundi abafunda infundo yaphezulu base kilasini abanye bamile abanye bahlezi umbalisi wabo umile phambili okhanya uyabafundisa

Izikolo ezinye ezabafundi abafunda imfundo yaphezulu ziyabe ziyizikolo ezayakhwa ngamabandla ayehlukeneyo awezinkolo.

Ezikolo bayafaka amabhakani ukutshengisela ukuthi khathesi ususesikolo, ukwenzela ukuthi ababuyayo bengazi bengalahleki behle befika bebona leli bhakane ukuthi sesisesikolo.

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu, abakhanya besendlini yokufundela inengi labo libambe okokubhalisa lamabhuku okuthi kulombalisi obafundisayo phambili.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayagqoka amayunifomu baphandle kwekilasi bayatshaywa ngumoya bayaphiwa isikhathi sokuthi labo bakebatshaywe ngumoya andubana baphiwe isikhathi sokuyafunda.

Abafundi bahlezi ezitulweni, bagqoke izikipa ezimhlophe bonke. Ukhona omileyo okhanya ngowezempilakahle, obafundisayo.

Abantwana abafunda imfundo yaphezulu bayahamba ezikolo besebenzisa amabhasi bephenduke njalo besebenzisa lawo mabhasi kuqakathekile ukuthi abantwana baye esikolo.

Abafundi bebanga eliphezulu , abakhanya begcwele esikolo lapho abafundi khona . Kuyakhanya kulefulegi. Abantwana laba bakhanya basesikhathini sokuphumula lapha bakhona bezabuyela.

Abafundi abafunda imfundo ephezulu. Baseklasini yokufundela. Bafunda ngemtshina yakulezi insuku. Bagqoke amayunifomu. Bahlezi babheke imitshina phambili.

Kuqakathekile ukuthi abantwana beskolo labo badlale imidlalo eyehlukeneyo. Imidlalo ilungile ngoba iyaqinisa abantwana njalo iyenza ukuthi amathambo aqine.

Abezempilakahle bavakatshele abafundi, abafunda imfundo yaphezulu bazobabonisa ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle okwabantwana.

Abafundi abafunda ibanga eliphezulu kulesikhathi lakho lapho abaphuma khona besiyadlala ngaphandle kumbe besenza imidlalo, imidlalo iqakathekile layo iyaqinisa imizimba yethu.

Abafundi bebanga laphezulu basekilasini yabo. Bahlezi phezulu kwesitulo . Bakhanya bayabhala . Bagqoke amayunifomu. Bahlezi njalo phezulu kwamabhentshi.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi baphume phandle bexoxexoxe bodwa bengakabuyeli njalo emakilasini abo

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu bayafunda befundela ezindlini zokufundela ezilama mitshina emikhulu enceda ukuthi izifundo zabo ziphumelele.

Endlini yokufundela lapha okufundela khona abafundi abebanga laphezulu kuhlanzekile kulezitulo ezinengi njalo kulamafasitela aphezulu lomnyango ukhamisile.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu. Bahlala ezikolo. Balezindlu zabo ezokulala. Kuyabe kulemibheda, indawo, lapha abalala khona.

Abafundi ,abafunda ibanga laphezulu. Labo balendlu lapha okugcinwa khona amabhuku abo ,lezinye izinto bezincedisa ukuthi bafunde kuhle.

Egedini kubhalwe ukuthi kuyangenwa kuphela. Kuse university enkulu la okufunda khona abafundi abafunda imfundo yaphezulu. Kutshu ukuthi kukhona njalo okuphunywa khona.

Ema yunivesithi kufunda abafundi asebeqeqetshe okuphezulu njalo kutholakala kuhlanzekile kulalapho okubhalwa khona izicwayiso okumele abafundi bazilandele

La okufunda khona abafundi bebanga eliphezulu kulezindlu eziyabe zi befundela kizo kusiya ngokuthi bafundani. Lapha yindlu abafundi abafunda isifundo se Science.

Yindlu yokufundela abafundi abafunda imfundo yaphezulu .Ekhanya ihlanzekile ilamafasitela ,lamakhetheni alombala oyisibhakabhaka. Kulamathebuli amakhulu njalo lezithulo zokuthi behlale.

Abafunda imfundo ephezulu, bayafunda ezindlini la okuyabe kulemitshina abayifundela ukuthi beyisebenzise nxa sebesemisebenzini yabo.